Haashshukkone tawu soho ubban de'iyoo soho ubban qoppu ges woggaa gallassay gakkiyoode saminttaa muliyaa un"ettidobaa biidi yani godaraa haasayidi asay ba wozanaa xuuraa yootidi yiyoode keehi daro nuna ufayssay

Beni asay wolaytta keetta woykko maata giidi loytti daddayiddi pitti giigissidooge keehippe oonatetta qonccissiya keetta.